A busy market. To mene ne wannan yake nufi a Kalmar Hausa? Waton yana nufin kasuwa da ake hada-hada, kasuwan da ba ta rabuwa da mutane, kasuwar da ake harka na yau da gobe a ko da yaushe, kasuwa ne wanda akwai cikowan mutane ko da yaushe in ka je za ka samu mutane da yawa a wannan kasuwan. Kasuwa ne wanda ake harka da babu rana babu safe wani lokutan har dare harka ake yi. Kasuwa ne wanda mutane suna so su je wannan kasuwan saboda suna samun biyan buƙata. Haka nan ma mai saida kaya yana kawo kayansa saboda yana samun biyan buƙatansa. Ana harkoki daban-daban na yau da gobe, mutane bas u rabuwa da zuwa wannan kasuwa, saboda kasuwa ne wanda in ka je za ka samu mutane, za ka samu kayan da kake buƙata, a kuma farashin da kake so. Wannan kasuwa ana kiran shi kasuwan hada-hada, wato kasuwan da bata rabuwa da mutane nay au da gobe.

A lady, to wato a kalmar Hausa wannan yana nufin mata. To kamar yanda muke gani, mata ne ta ci kwalliya ta yi gaye ta fito ta yi kyau, wannna yana nufin wannan gaye ba mamaki ta yi shi ne don ta nuna ma duniya kyanta. Wataƙila kuma ta yi wannan abu ne don lokacin aure, kamar yanda muka saba gani in lokutan aure ne mata takan yi irin wannan kwalliya ta yi gaye ta yi hoto. Wani lokutan kuma, mata takan yi irin wannan kwalliya ta gwada ma duniya kyawunta. Wani lokaci kuma, mata su kan yi irin wannan kwalliya ba don komai ba don ana yin gasan nuna kyawu. Wani lokutan kuma, mata takan yi irin wannan kwalliya ta sa shi acikin yanan-gizo, don mutane su ganta su yaba ta irin wannan wanka da ta yi. Kamar irin wannan wanka na mata yana nuni da cewa ta yi shi ne ta gwadawa duniya kyawunta. Wannan yana nufin cewan takan yi irin waɗannan abubuwa don ta gwadawa duniya ita mai kyau ne.

Baby crawling, to a Kalmar Hausa wannan yana nufin yaro yana rarrafe, ko kuma mu ce yarinya tana rarrafe. To me yake kawo yaro ya yi rarrafe? Wani lokutan ya danganta da irin yaran ne, wasu yaran sukan fara rarrafe ne a watanni, wasu watanni biyar, watanni shida, watanni bakwai sukan fara rarrafe. Wasu yaran kuma sukan fara rarrafe ne bayan shekara ɗaya da wasu watanni, to ya danganta ne da irin yaron. Amma kowane yaro yakan yi rarrafe ne kafin ya fara tafiya. Ko da shike, akwai wasu yaran su ba rarrafe suke yi ba suna ja da ɗuwawu ne, wato ja da gindi kenan muke kiran shi a Kalmar mu. Amma mafi akasarin yara sukan yi rarrafe ne, kaman yadda muke gani anan, yarinya ko yaron yana rarrafe ne, ma’ana yana nufin cewan yaron bai fi shekara ɗaya ba ko kuma ya ɗan haura da kaɗan ya fara yin rarrafe, wato yana rarrafe kafin ya fara tafiya. Wannan kowane yaro sai ya yi wannan abun kafin ya fara tafiya, shi ne ake kiran shi yaro yana rarrafe.

Baby first step. To a kalmar Hausa wannan yana nufin farkon tafiyan yaro ko kuma farkon tafiyan yarinya. To wani lokutan yara sukan fara tafiya ne a bisa koyad da su iyaye suke yi wani lokutan kuma yara sukan nemi ɗan taimakon iyaye ko na kusa da su don su fara tafiya. Saboda wasu yaran suna da tsoro suna so su taka amma suna tsoro suna ɗan neman tai taimakon iyayensu don su fara wannan farkon tafiyan. To shi wannan farkon tafiyan shi ake kiranshi farkon tafiya sabila da mu daga zaran yaro ya fara wannan tafiya to ana ganin shikenan ya fara kenan ya bar wannan tsoron. Abinda ake nufi anan shi ne, yaron dai ya fara farkon tafiyan, ya cire tsoron ya fara wannan tafiyan. A wannan lokacin yaro yana neman taimakon makusantansa, wato iyayensa kenan. Saboda tsoron farkon takawa yana gani kaman zai faɗi, kaman ba zai iya ba, to amma in aka agaza masa ya fara, to lallai kuwa zai cigaba da wannan tafiya.

Wannan yana nufin a Kalmar Hausa wato gunkin jahan Benin ta tsakiya ko a tsakiya, kamar yanda muka sani ne a ko da yaushe ka ga wani gunki ko wani abu makamancin gunki, to akwai tarihi a tattare da shi. Kamar yanda muka ga wannan gunkin, to haka nan akwai tarihin wanda ke kamanta wani abu akan sa. Shi wannan gunki kowa sukan yi shi ne saboda akwai dalilin yin sa. Wani lokutan akanyi sa ne saboda a tuna da mutanen baya ko a bada tarihihin na mutanen baya. wasu mutanen kuma sukanyi gunkine don kwada wa mutane aladunsu wasu kuma sukanyi gunki ne don su nuna tarihin rayuwar mutanen da suka shude, tor a ko da yaushe wannan yana kwada maka cewa idan kaka gunki a wuri yana kwada maka da cewa akwai tarihin da ya danganta da wannan gunki. wannan haka yake nufi, shi ake kira gunki a kalmar mu na Hausa kenan.

Born house, born a hausa ana kiran shi ƙonewa, house kuma ana kiran shi gida. To idan za a haɗa kalman biyu za a ce, ƙonannan gida. Ko kuma a ce gidan da ya ƙone, duk wanda ka faɗa ka faɗa daidai. To me ye yake kawo wannan silan ƙonewan gidan? to na farko dai akwai gobara, gobara yana iya kowo ƙonewan gida. Ko kuma yaƙe-yaƙe, yaƙi tsakani ƙabilu biyu ko kuma tsakanin mutane guda biyu, shi ma yakan kawo ƙonewan wuri. Ko kuma ‘yanta’adda su zo su ƙona wuri, shi ma duk yana kawo yanayin ƙonewan wuri. To duk waɗannan abubuwan yana kawo ƙonewan gida ko kuma ?nguwa ko kuwa wurin mazauna mutane ya ƙone. to shi ne ake kiran shi born house,, wato wurn da ya ƙo ne ko gidan ko ƙonannen gida ƙonewan gida kenan.

carpentry shop wato a hausa idan ka ji an ce carpentry shop ana nufin shagon kafinta to mene ne ake yi a wannan shago shago ne da ake haɗa abubuwa na katako waton ana iya abin da abu duk abin da ake sarrafawa da katako shi ake kira kafinta za su iya yin kujera za su iya yin gado za su iya yin cupboard abin zama za kuma su iya buga ma kwano a sama kenan to duk wannan nau’i ne na kafintoci su aikinsu shi ne su yi amfani da ƙusa da guduma su bubbuga abin da suke so su buga su gyara gado sai su gyara kujera ko kuma kwano su buga kwano kenan to shi ake kira kafinta duk da haka ba a nan ba kuma wannan kafinta ɗin kuma sukan iya yin gado suna iya yin table da sauransu duk wannan suna iya yi shi ake kira kafinta kafinta shi ne wanda yake amfani da ƙusa da guduma ya yi aikin da zai aiwatar da shi

More car carring a big cow to wannan kalmaa in za mu fassara shi a kalmar Hausa farko za mu ce car shi nee moto carry ɗauka big babba cow shanu to in za mu haɗa su gabaa ɗaya za mu cee mota ya ɗakko babban shanu ko kuma mu cee mota ya ɗakko babban saniya to irin wannan yakan faru ne in mota za ta ɗakko saniya ta kai ta kwataa inda za a yanka ko kuma ta ɗakkoo ta ta kai taa inda za ta yi kiwo wani lokutan kuma takan ɗauke ta nee ta kai ta inda za a duba lafiyanta wani lokutan kuma takan ɗaukee ta nee ta kai ta wani garii to duk inda ka ga an ɗaure saniya ko shanu a bayan mota to baa ya wuce hakan ne zai faru da wannan saniyan ko kuma shanu

Cars causing traffic to in za mu fassara wannan kalma za mu ce cars, yana nufin motoci. Causing kuma za mu ce dalili ko kuma janyowa. Traffic kuma za mu ce cunkoso in Wannan kalmomin za mu haɗa su gaba ɗaya za mu ce, motoci ya yi dalilin yin cinkoso ko kuma sanadiyar motoci wuri ya yi cinkoso. To irin haka yana faruwa ne inda ba wanda yake kula da wannan wuri. To duk sa'in da aka ce babu shugaba ko wanda yake lura da irin waɗannan abubuwa to motoci yakan yi cinkoso a ciki. Mota ɗaya ko mota biyu ko motoci da yawa za su zo su cinkushe guri su hana wucewa kowa yana son ya bi wannan ɓangaren wannan yana so ya bi wancen ɓangare ,dalilin haka hanya zai cunkushe ya hana mutane su da su ya hana wucewa

Kasaba fam kasaba yana nufin rogo se kuma fam yana nufin gona to in damu haɗa jumlan abun za mu ce gonan rogo to mene ne wannan gonan rogo to shi wannan rogo ko gonan rogo ana amfani da shi a sarrafa shi a yi abubbuwa da dama abubbuwan ci. To da farko dai ana iya yin amfani da wannan rogo a dafa shi a ci shi haka na biyu kuma akan iya amfani da shi a busar da shi a yi a yi ya dawo gari a rinka yin tuwansa akan iya amfani da shi a yi abubbuwa mabanbanta daban daban na abinci shi wannan rogo yana matuƙar da amfani a wurin al’umma saboda mutane sukan yi amfani da shi su sarrafa shi su yi abubbuwa daban-daban ko su sami amfaninsa kuma ana yin noman wannan abu ne sosai musamman da arewacin ƙasa ƙasa ƙasan Najeriya abu ne me amfani sosai.

Cif giretin and obar. Cef a kalmar Hausa yana nufin mai sarauta, giretin yana nufin gaisuwa andober yana nufin sarki. To in zamu haɗa wannan jummala a hausance zamu ce mai sarauta yana gai da sarki. A kalman Hausa koda yaushe in shi mai sarauta yaga sarki dole girmama shi ya jinjina masa ya ba bashi girmansa, wannan kaman doka ne ko kuma ɗabi’a ne na mutanen arewacin ƙasa, kuma shi sarki shi ya naɗa shi a duk wani muƙamin daya bashi na sarautansa, to duk sa’in da da yagansa dole zai girmamasa zai ɗaga masa hannu zai gwada masa girmansa, kuma sarki yana da, yana da ƙarfin da zai iya cire shi ko kuma ya canza mai sarautan ko kuma in ye laifi ya hukunta shi.

Chiefs on while on white, chiefs yana nufin maa su sarauta ko dogarawa ko kuma maa su baama sarki shawarwari, white kuma na nufin fari. To in zamu haɗa wannan kalmar guda ɗaya za mu ce maasu sarauta sun sa kaya farare ko kuma 'yan majalisar sarki sun saa kaya farare. to wa’innan 'yan majalisun sarki, su ne suke baa sarki shawarwari in za a yanke wani hukunci ko sarki naa neman shawara akan wani abu da za zartar da su yake zama ya yanke wannan hukuncin, kuma mafi akasari wani lokutan sukan sa kaya iri ɗaya su zo fadan sarki don su tattauna al’amuran da ya shafi yau da gobe duk wani lokuta kafin sarki ya yanke hukunci ko ya zartar da wani hukunci sai ya shawarci waɗannan maa sarakuna ko kuma maa su sarauta sabila da su ne 'yan majalisarsa, da su yake zama yayi shawarwari akan abin da zai zartar sabili da kowa zai kawo naa shi shawarwarin don cigaban al’umma.

Child dancing before elders. To, child a Kalmar Hausa yana ɗaukan nau’u’i biyu ne, zai iya kasancewa yaro zai iya kasancewa yarinya, dancing kuma yana nufin rawa, before elders kuma yana nufin a gaban manya, ko a gaban wanda suka grime ta. To in za mu haɗa jimlar wannan kalma, za mu ce yaro yana rawa a gaban manya, ko kuma mu ce yarinya tana rawa a gaban manya. Wannan abu yakan faru ne mafi akasari a ƙauyukan mu. Wani lokutan in ana yin murna na wani abu ko lokacin wani bikin wani ko bikin wani abu mai mahimmanci. Al’ada ne na wasu yarurruka sukan su dinga rawa a gaban manya, don su nuna farin-cikin su da wannan biki. To shi ne ake nufi da yarinya tana rawa a gaban manya ko kuma yaro yana rawa a gaban manya.

child in old st kitchen. To child dai kaman yanda muka fadi a baya yana ɗaukan nau’in yaro ne ko kuma yarinya in old set kitchen yana tsohon geren kicin, geren zaure. To wannan kalman in zamu hada shi gaba ɗaya zamu ce yaro yana tsohon jeren zaure, ko kuma yarinya tana cikin tsohon jeren zaure. Wannan zaure yakan ya faru ne wannan zaure na mutan na dane wanda aka yi amfani dashi da yakan ɗauki yanzu zamani ya zo ba a amfani da irin wannan zaure, shiyasa ya dawo ma anan aka ce na da ne, saboda duk wani abu na a cikin zauren abun da ne, shi ne ake nufin da tsohon jeren zaure, wato ba na yanzu bane, wanda ya kwana biyu.

Children a kalmar Hausa children yana nufin yara wato yaran nan zai iya kasancewa mata ne ko maza ko kuma mata da maza to a Wannan hoto abun da nake gani mata da maza kuma akwai shugabansu ta mace ita babba ta tara su ta ɗauke su a hoto zai iya yuwuwa ta tara su ne tana koya musu karatu ko kuma tana koya to masu wani abun da zai amfane su. Da dukkan alamu yaran ya kasan ce suna cikin farin ciki suna nishadi suna jin dadin abun da suke koya suke aiwatar tattare da wannan shugaban nasu a bisa dukkan alamu suna cikin farin ciki suna cikin annashuwa da jin dadin alamu ya na gwada suna gane abun da suke aiwatar a wannan guri kuma suna jin dadin kasancewa tare da ita.

Cildiren feshin wota furom unisifef andafom. Cildiren (yara), feshin, (diba),wota(ruwa)unisifef (ƙungiya mai zaman kanta)anfom(burtsatse) to idan zamu haɗa wannan jumla ya bamu a kalman Hausa zamu ce yara ( yara suna ɗiban ruwan burtsatsai a inda unisifef ta gina ko a inda ƙungiyar unisifef ta gina) ko kuma muce yara suna ɗiban ruwan a gurin da unisifef, ƙungiyar unisifef tayi shi, tayi na burtsatsai. Ko kuma kace yara suna ɗiban ruwan burtsatsai wanda ƙungiyar unisifef ta gina shi. A hoto dai gashi nan dai ya gwada mana yara sun kai guda bakwai ko takwas, wasu basu da riguna daya tana daddana ruwan sauran kuma suna wanke hannayensu wasu kuma suna shan ruwan.

Yara suna waje suna yin wasan buɗa-buɗa, to mene ne wannan wasan buɗa-buɗan kamar yadda muka sani ne su yara ko da yaushe sukan haɗa kansu ne in ba su da abun yi su je su yi wasanni. To wannan wasannin yara sukan yi shi sosai ana kiran shi wasan buɗa-buɗa, wasa ne wanda yara za su kama hannuyensu su zagaye junansu sai su ringa bubbuɗawa ana bubbudawa. To duk wanda ya sake hannu an cire shi kenan ya fita a wannan wasan. Shi wasa a wurin yaro ko da yaushe idan ba shi da makaranta ko ba shi da abun yi sun di son su hadu da junansu su yi wasanni da junansu suna wasa suna jin daɗi. Shi yaro wasa a wurishi kamar wani abu ne wanda ba zai iya yi ba ba tare da ya yi ba.

yara suna gudu su dawo gida ko kuma muce yara suna dawowa gida da gudu to me yake kawo yara su dawo gida da gudu yaro dai yakan ko yara sukan dawo gida da gudu ne da dalilai kaman haka ze iya kasan cewa ana kiran su a gida wannan dalilin ze sa suna cikin wasa su bari su dawo da gudu ko kuma ze iya kasan cewa lokacin cin abincisu ne yayi suna jin yunwa sai su bar wasan su dawo gida da gudu ko kuma ze iya kasancewa lokacin makaranta ne yayi sai su bar wasan su dawo gida da gudu kokuma ze iya kasancewa iyayensu ne suka kirawosu daga cikinsu hakanma yakan iya sawa su bar wannan wasan su dawo gida da gudu toh abinda ake nufi a nan a kodayaushe kaga yara suna dawowa gida da gudu to akwai dalilin haka shi yaro yana san ya ringa wasa baya san ya bar wasa amma daga lokacin da akace yana gin yunwa kokuma lokaci iyayensa suna kiran shi kokuma dare yaye to wannan dalilai yakan sa yaro ya dawo gida da gudu shi yaro baya gajiya da wasa amma wannan dalilan yakan sashi ya bar wannan wasan ya dawo gida da gudu wannan shi aki nufin da yara suna dawowa gida da gudu yaro baya san yana wasa ya bari amma dalilin ana kiranshi a gida ko ya ga mamanshi ta turo a kirashi ze dawo da gudu ko kuma yan ganin lokaccin makaranta yayi kuma inbe dawo dawuri ba ya san za'a bigeshi zai dawo gida da gudu ko kuma dare yana ganin dare yayi shima wannan dalilin ze sa ya dawo gida da gudu to wannan dalilai shi yakan kawo yaro ya dawo gida da gudu

Children sleeping on a mat. Children yara, sleeping bacci mat tabarma. to idan za mu haɗa wannan kalmar ya ba mu abu guda ɗaya za mu ce, yara na barci a kan tabarma ko kuma mu ce, yara na kwance a kan tabarma. Duk wanda muka ɗauka a ciki wannan kalma biyu daidai ne. kamar yadda yake a cikin wannan hoto yara guda hudu ne kuma ga shi suna kwance a kan tabarma.

Yara suna amfani da ruwan burtsatsai kamar yadda muke gani a cikin wannan hoto zamu ga yara suna amfani da ruwa wato ruwan burtsatsai wato shi wannan ruwan ba kamar kowane irin ruwa ba ne, ruwa ne wanda yake buƙatan wani ya ringa danna ma ko ya ringa matsa ma kai kuma kana amfani da shi, watan shi ake kira ruwan burtsatsai irin wannan ruwa, ruwa ne wanda baya cika ƙarewa da wuri ruwa ne wanda a koda yaushe in ka je zaka samu ruwan a matsa ma kuma ka yi amfani da shi shi yasa ma a koda yaushe in ka je irin wannan famfo baka raba shi da yara a gurin saboda mafi aksarin su sukan je ne don su yi wasa da ruwa wani lokutan kuma sukan je wannan wurin ne don su sha ruwa Watan shi wannan ruwan burtsatsen de ruwa ne wanda a koda yaushe akwai ruwa kuma ruwa ne wanda baya safe, ba rana, ba dare koda yaushe amfani da wannan ruwan ake yi saboda ruwa ne mai kyau kuma ruwa ne wanda baya ƙarewa da wuri shi yasa ma a yanzu wurare da dama ana yin wannan ruwa birni da ƙauye gwamnati ma tana yi haka nan wa’inda bama gwamnati ba, mutane masu zaman kansu su ma suna yin wannan ruwan birtsatse saboda ruwa ne wanda yake da ingancin wanda baya ƙarewa da wur a koda yaushe in ka je wannan guri zaka ga mutane suna amfani aada wannan ruwa kamar yadda muke ganin ga yara a gindin famfon suna wasa da wannan ruwan burtsatsen wato ruwa ne wanda ake sarrafa shi na yin amfani da shi iri-iri wasu sukan sha wasu sukan yi amfani su wanke kayansu wani ma sukan yi amfani su yi abinci da shi wato ruwa ne de ingancacce wato yara sukan yi zuwa wannan wurin ne don su yi amfani da wannan ruwan wato ruwa ingancacce ne

Mata da miji suna wasa a waje, kamar yadda muke gani a cikin wannan hoto mata ne da miji sun sa kaya iri ɗaya wato ana kiran wannan abu anko wato kusa kaya iri ɗaya ana kiranshi anko sun sa kaya iri ɗaya sun fito waje suna yin wasa kamar yadda muke gani namijin yana zaune ita kuma tana tsaye tana yin wasa, wato abu tsakanin mata da miji de akwai wani shauƙi na soyayya ne wanda a wani lokutan sukan ji su zo waje su yi wasa da junansu hakan yakan kasance ne in sun ji su yi wannan abin ko su yi wasan don su yi dariya da junansu su mata da miji wani lokutan sukan ji kaman su fito waje ne su yi wasa, su yi dariya da sauransu wato wannan yana nufin cewan in lokacin da akwai soyayya sosai tsakanin mata da miji ko miji da mata sukan iya fitowa waje su yi wasa daban-daban kala-kala Hakan yakan kasance ne don soyayya da kuma ƙara danƙon soyayya tsakaninsu wato shi irin wa’innan wasanni da za Mata da miji sukan yi shi ba kowa ne iri, ko wane mata da miji ba ne sukan yi, illa ƙalilan ne wanda suke yin irin wannan wasan, wasa ne wanda ya ga nau'i wanda namiji zai zauna ya kalli matansa tana yi yana dariya shima ya zo ya yi itama ta mai dariya wani lokaci ma zasu yi ne a ga wanda yafi wani iyawa su ringa ma junansu dariya suna jin daɗi haka wannan yana nufin shauƙi ne na soyayya ko shauƙi ne na son juna da suke yi tsakaninsu wannan abu da ake gani a hoto zaku ga shi namijin yana zaune ne yana kallon matarnsa tana yin wasan wato ita ta fara yin nata yana ganin yadda zata yi kafin shi ya zo ya yi, in ta yi daidai to shima zai zo ya gwada nashi ko yafi ta iyawa wannan ba komai ba ne illa ƙara danƙon soyayya tsakanin mata da miji

tattaunawa toh menene tattaunawa? toh shi tattaunawa abun da ake nufi shi ne a zauna a guri daya mutane su hadu mutum da ya fi suka kai biyu zuwa uku sama da haka zu zauna su tattauna a kan matsaloli da ya ke gaban su ko ke damun su toh shi tattaunawa dai ba'a iya cewa sai a makaranta ko a gida ko a ma'ikata ake yi a kowane guri a kowane ma'aika a kowane yanayi akan iya tattaunawa malaman makarannta su kan iya zama da shugaban makaranta dan su tattauna masalolin da ya shafe su da daliban su hakanan 'yan kasuwa za su iya yi zama tsakanin su, su tattauna abun da ya shafe su kuma abun da ya shafi kasuwancin su haka ma dalibai ma su kan iya zama tsakanin su tattauna abin da ya shafi karatun su da makarantan su dan su samu ci gaba haka nan ba a nan abun ya tsaya ba 'yan siyasa su kan zauna tsakanin su dan su tattauna abun da ya shafi abun da su ke mulka kuma abun da su ke so su yi ci gaban su watau abun da ake nufi a nan shi tattaunawa ko wane sashi a ko wane wuri a na yin sa shi tattaunawa ana yin shi ne dan a samo maslaha abun da ya ke damun ku ko abun da kuke soku ci wa burin ku duk lokacin da aka ce za'a tattauna toh akwai wani matsala ne da ake so a shawo kan sa ba'a tattaunawa sai dai akwai matsala ko kuma sai dai akwai wani abun da ake so a ci wa buri duk lokacin da za ka ga mutane sun taru an zauna ana jawabi ana magana toh suna so su shawo wani matsaloli ne ko na ci gaban su ko na ci gaban wanin su wannan shi ake kira tattaunawa

kare shi ne doog kenan, wato shi kare wani irin dabba ne wanda ake ajiye shi a gida wasu sukan ajiye shi ne don ya musu gadin gidan da dukiyoyinsu; wasu kuma sukan ajiye kare ne dan su rinƙa zama da shi, su yi ma’amala da shi na yau da gobe; wasu kuma sukan yi amfani da kare ne saboda su je, su yi kiwo da shi kuma su yi farauta da shi. wato shi kare wani irin dabba ne wanda yake da matuƙar gane abubuwa sosai shi yasa ma jami’an tsaro, suke yin amfani da shi wurin kama masu laifi; saboda shi wani irin dabba ne wanda ko:mai ka koya mai, ya koya kuma ya iya. Dabba ne mai wayo sosai, mai hazaƙa, mai gane abubuwan yau da gobe; shi yasa ko’ina a duniya ana yin amfani da shi wurin aikata abubuwa da dama.

buga ganga toh shi menene wannan ganga? shi dai ganga wani nau'in abu ne wanda ake buga shi wanda ake buga shi dan ne shadi da sauran su toh shi dai ganga abu ne wanda aka buga shi a wurin taro ko a makaranta ko a wurin sarauta watau abun da ake nufi duk lokacin da ka ga ana buga ganga toh yakan kasancewa wurin ana nishadi ne ko kuma wurin wani tarin girmama wani ne kamar yadda muka sani jami'in tsaro in za su yi paradi yakan yi amfani d ganga wanda akan ce ma ganga din ya na amfani kaman yanayin da ake musu magana ne su kan ga ne me ake nufi suyi watau ka ga su a wurin su ci ganga abu ne wanda su ke amfani wurin naudi ne su ke amfani da shi na mgana ko na magana dai tun da su nkan iya ganei in ana buga ganga mai ake so su yi hakan nan in ka zo wani wurin taro musamman na girmama wani lo na karer ma wani ana buga wannan ganga ne dan a karrama shi a gwada girman sa a gwada muhimmancin sa ka ga shi a nan wurin ana gwada muhimmancin wanda ake karramawa ko muhimmancin wannan taron toh in ka zo kuma makarantyu akan yiamfani da wannan ganga ne wani lokuta in ana so a yi nishadi ko a yi wani tarona makaranta ko ayi wani taro na makaranta a ji dadi a yi sauran su shi mawannan haka su ke amfani da shi dan nishadin su dan shatan da juna watau dai abun da ake nufi a nan shi ganga dai in ka gan su ana yin su a wuri toh akwai muhimmancin yin sa shu abu ne wanda ake buga sa a yi nishadi a jiadi da juna

wadannin bushiyan kwakwa ko kuma mu ce guntayen bishiyan kwakwa watan shi wannan bishiyan kwakwa dai bishiya ne wanda aka fishuka shi a kudu maso yamma ma'ana a jihar Najeriya shuki ne wanda an fiye yin sa a kudu toh dalilin da yake sa su ke yin wannan shukin ko suke yin wannan bushiyoyi ba wani abu bane ila amfanin da suke yi da kwakwa kaman yadda muka sani ne dai a wannan yankin ba wanda ya kaisu sarrafa kwakwa suna yin abubuwa da dama da kwakwa daga ciki har da man ja ma kuma an sani cewa shi man jan nan babu yankin da suka fi yin shi kaman wannan yankin toh bayan man ja ma akwai sauran abubuwa da suke yi da shi da dama shi yasa ma irin wannan guntayen bishiya ko kuma irin wannan wadannin bishiya a wurin ake samin shi da wadannin bishiya da sauran bishiyoyi kwakwama sun fi yawa a wannan gurin kuma bishiya ne wanda ba ta da tsayi amma ta na fitar da iri da yawa ma'ana bishiyan ba sai an hau ba za ka cire abubuwan da ya je kan ta kuma ta na fitarwa da yawa amfani da yawa ana yin amfani da shi ne watau wannan bishiya dai na kwakwa kowannan kwakwa ta abu ne wanda ake sarrafa ta a cire abubuwa da dama a cikin ta kuma ana amfana da wannan abu sosai shi ya sa suke wannan shukin sa da yawa in ka lura a wannan kasa na mu in ka je ta arewa ba su cika wannan shukin ba amma a wannan yankin soboda su na amfana da shi kuma sun fi iya wannan shuki kodaina in ka je za ka ga wannan bushiya da yawa an shuka shi iri iri daban daban ba komai ba ne ila su sun san amfanin shi kuma sun san alherin da su ke samu a wannan bishiya watau wadannin bishiya ko muce guntayen bishiyan kwakwa

Enterprenuership. A kalmar Hausa, wannan ana nufin sana’a. shi sana’a yana da nau’i daban daban ne. shi sana’a shi ne abin da za ka je ka koyo shi da hannu, ka zo kana koya ma mutane, ko ka zo kana yin amfani da shi wurin cin abincinka. Shi sana’an hannu abu ne mai matuƙar amfani, abu ne wanda yake taimaka ma al’umma da dama. Abu ne wanda idan ka iya shi za ka dogara da kanka, ba za ka dogara da gwamnati ba. Abu ne wanda in an riƙe shi sosai zai taimaki taimaki mutane, zai taimaki matasa mata da maza, gurin dogaro da kansu, kaman yanda muke gani a cikin wannan hoto, mata ne tana ɗinka kaya, ya kasance ta koyi sana’an ne kuma ta iya, ga shi tana yi wa mutane kuma ana biyanta, ba ta dogara da kowa ba, ta dogara da kanta ne wurin neman abin kanta. Wannan yana nufi da shi sana’a, yana da matuuƙar amfani a cikin tattalin arziƙin ƙasa gaba ɗaya, sabila da mutane da yawa mutane za su amfana da kai, kai ma za ka amfana da kanka,, ba za ka dogara da wani ba, sai dai ka dogara da abin da kake yi.

A kalmar Hausa muna kiran wannan dodo, to wannan yana nufin dodon Esan, to su waye Esan ɗina nan? Wato Esan mutanen Edo ne, mutane ne suna da al'adansu na wannan dodanni. To mene ne wannan dodannin? Dodanni ne wanda mutane ne za su yi shiga wasu irin kaya wanda za su ba mutane kaman tsoro ko abin al'ajabi, sai su zo su ringa jujjuyawa suna juyawa da jijjiga jikinsu, mutane su taru suna kallonsu. Wannan ɗabi'a ne na mutanen wannan yankin, wato al'adansu ne, sukan yi irin wannan a lokuta ko kuma a kowane shekara ko kuma a kowane lokacin da za su yi wani taron su na al'adansu. Mutane za su zo su sa kaya iri-iri su rufe fuska su, su zo suna ta juyawa da ƙafafuwansu da kayinsu su yi ta jujjuyawa suna ba mutane nishaɗi ana jindaɗi ana ana ana nishaɗi, wato wannan ɗabi'a ne na mutanen can Esan wato mutanen Edo kenan. Mu kan kira wannan wato dodo a kalmar mu na Hausa, wato mutum ya rufe fuska da ya rufe ko'ina, ya zo cikin mutane yana wannan juya-juya jikinsa yana komai, wato dabi'a ne irin na su ko kuma ɗabi'ansu ne ko kuma al'adansu ne na mutanen Esan.

A kalmar Hausa wannan yana nufin iyalai. To mene ne iyalai? To iyali dai kaman yanda muke a kalmar Hausa ba kwai yana nufin baba da yaro ko da yarinya ko da mama bane su ne iyalai. Iyalai ya ƙunshi abubuwa da dama; iyalai zai iya kasancewa akwai baba, akwai yaro akwai ƙanin baba ko kuma akwai baba akwai mata ko wan mata duk wani wanda ya alaƙantu da wannan da wannan iyalan, kuma suna zama tare, to sun dawo iyalan wannan wuri, muna kiran su gaba ɗaya iyalai. Sukan yi abu a wuri ɗaya ma’ana gidansu ɗaya ne sukan ci abinci ɗaya, a’a sukan zauna tare, ɗakinsu ɗaya ne, a’a, gidansu ɗaya ne to duk wannan gurin ko wannan gidan na mutanen ana kiransu iyalai. Shi iyali shi ne wanda ake zama ɗaya ana wasa, ana dariya, ana jindaɗi, ana nishaɗi, wanda duk wanda ya ga juna zai yi murnar ya ga ɗan’uwansa waton shi ake kira iyalai.

A kalmar Hausa, wannan yana nufin ɗeban ruwa a burtsatsai ko ruwan burtsatsai. Kaman yadda muka sani ne, shi ruwan burtsatsai dai ya fi yawa a ƙautuka. Ƙungiyoyi kaman irin ƙungiyoyi wanda ba na gwanti ba sun je sun giggina shi a wannan wurare, saboda wannan mutanen wurare ba su da ruwan sha, an gina musu da dama wannan ruwan burtsatsan. Mutanen ƙauyuka sukan amfana da shi sosai, suna zuwa su ka cika wurin ana ɗiban ruwa. Shi kaman yadda kuka sani, shi ruwa ne wanda za ku mutum ɗaya zai je yana danna muku, ku kuma za ku je kuna ɗiba. Mutanen ƙauye suna amfani da wannan ruwan sosai suna jindaɗin amfani da shi, kuma ruwa ne wanda yake da kyau ba shi da illa ba shi da komai, mutane sun son wannan amfani da ruwan saboda ruwa ne wanda bai cika ƙare wa da wuri ba kuma ko da yaushe akwai wannan ruwan. Ko da yake a yanzu, har a yanzu ma a ƙauyu acikin birnuka ma ana yin irin wannan ruwan burtsatsan, saboda ingancin shi, saboda ruwa ne wanda bai cika ƙarewa da wuri ba. Kuma ruwa ne wanda yake da kyau kuma yana da amfani sosai, ko ana wahalar ruwa, in kaje wannan guri za ka samu ruwa kuma za ka ɗebi ruwan kuma za ka yi amfani da shi, wato ruwan burtsatsai kenan.

A kalman Hausa, wannan yana nufin abokanai suna shan ruwa. To me yake kawo abokanai su sha ruwa? Wani lokutan abokanai sukan haɗa kansu su je su ɗan haɗa su ci abinci su sha ruwa, a ji daɗi a yi nishaɗi a dawo. Me yake kawo haka? Wani lokaci in anjima ba’a haɗu da juna ba, an kwana biyu ba’a haɗu ba sai a ce a haɗu a wuri kaza saboda a sh a sha ruwa, a tattauna a ji daɗi a dawo. Ko kuma wani lokutan a wurin aiki, ma’aikata abokanan juna sukan haɗu su je su sha ruwa da junansu, a tattauna a ji daɗi a dawo. A ko da yaushe, in ka ga mutane sun haɗu an je shan ruwa to yana nufin sun je su ɗan ji daɗi ne na ɗan lokuta su haɗu da juna su yi maganganu da junansu. Wannan shi ake kira abokanai suna shan ruwa, ma’ana suna tattaunawa ne sabila da sun ɗan yi daɗe ba’a haɗu ba ko kuma anyi aiki an gaji an zo a ɗan sha ruwa, shi ake nufin abokanai suna shan ruwa.

Wannan yana nufin gareji. To mene ne gareji? To gareji dai wuri ne wanda ake zuwa a gyara motoci, wurin ne wanda za ka je ka ga motoci da yawa iri-iri, kala-kala, an kawo don a gyara su, ko wanne da ka ga ta shigo wannan wuri tana da matsala ne, tana buƙatan makaniki ya duba ya gyara. Ko da shike, garejin ya bambanta daban-daban ko kuma iri-iri, wani garejin, wani garejin za ka ji sun ce ma suna gyaran zallan irin wannan motan. Haka nan wani garejin su ce irin wannan motan suke gyara wa. Wani kuma garejin za ka ga duk motoci suna gyarawa, za ka je ka ga fanni wannan daban, fannin wannan daban, fannin wannan daban, kowo yana gyara irin wanda yake gyarawa. Shi gareji wuri ne wanda ake gyara motoci ake sarrafa motoci ake abubuwa da dama da motoci. Duk wani damuwa na motoci, shi gareji ake kawo wa don a duba shi kuma a gyara shi, wannan shi ake kira gareji, wato wurin gyara motoci kenan.

Gon to a kalman Hausa dai yana nufin ganga me ƙara, shi wannan abu ana amfani da shi ne wurin rairaya waƙoƙi da yabon ɗan siyasa ko kuma me sarauta, an fi amfani da shi ne musamman lokacin da ake naɗa wani ɗan sarauta ko kuma wani wanda aka ba saurauta. Sukan yi amfani da shi ne don su ziga shi, su girmama shi su ba shi girman sa, wani lokutan kuma akan yi amfani da shi ne a wurin ɗan siyasa me muƙami ko kuma me neman muƙami, a yaba me abun da ya yi ko kuma a yaba me abun da in ya ci ze yi duk wannan abu akan yi amfani da shi ne a yi waɗannan abubuwa wato ganga me ƙara.

Gaishe da mama, ko a gaisa a gaishe da mama. To shi gaishe da mama, kowaye suna da yadda suke gaishe da iyayensu, ya danganta da yanayin ɗabi’unku ko da yanayin al’adunku, wasu al’adan sukan kwanta ne kaman yadda muke gani a wannan hoto su gaishe da iyayensu, wasu al’adan kuma sukan tsuguna ne su gaishe iyayensu, wasu kuma sukan ɗan durƙusa ne su gaishe da iyayensu. To kowa suna da yadda suke gaishe da iyayensu kuma wannan ɗabi’a ne ko girmamawa ne na uwa, wani lokutan mukan gaida iyayenmu ne da sassafe in mun tashi daga barci, ko kuma mukan gaida iyayenmu ne in mun dawo daga makaranta ko wurin aiki, ko kuma in mun yi tafiya mun dawo, mukan zo mu gaisa su mu girmama su saboda su ne iyayenmu. Ko da yaushe su iyaye in an haɗu da su ya kamata ko ba ma wanda suka haife ka bane akan girmama su akan gaishe su, kuma gaisuwa irin wanda al’adan ku ta gwada maku, in tsugunawa ne ka tsuguna ka gaishe su, in kuma kwanta wa kuke yi ka kwanta a gaishe su. Wannan yana nufin kai kana da tarbiyya kenan.

A kalmar Hausa wannan yana nufin tawagan yara ko kuma a ce taron yara, amma ya fi kyau a ce tawagan yara. Kamar yanda muke gani, yara ne sun taru mata da maza suna murna suna ɗaga hannayensu sama. To meyake kawo su yi wasa suna ɗaga hannayensu sama? wani lokutan yara sukan yi haka ne in suna wasa da junansu, wani lokutan kuma yara sukan yi wasa da shewa ne in an, in babba yana masu wasa ko ana masu labari mai daɗi. kamar yanda muke gani haka, yara ne sun taru sun ɗaga hannayensu sama suna murna suna jindaɗi. wannan yana nuni an sa su su yi hakan ne ko suna murnan da wani samuwan wani abu. Wani lokutan yara sukan yi haka ne in ana koya musu karatu ana basu nishaɗi, yara sukan yi murna su ji daɗin yin haka. Wato duk inda ka ga yaro yana murna yana jindaɗi, to yana jindaɗin abun da ake koya masa ne.

A kalmar Hausa, wannan yana nufin wurin da masu mashina suke fakawa. To mene ne yake kawo mashina su faka a wuri? Masu mashin sukan zo su faka ne don suna jiran fasinjoji. Sukan haɗa wuri ne su samu wurin da suke taruwa su faka mashin ɗinsu saboda akwai masu zuwa hawa, watam fasinjoji kenan. Hakan yana nufin cewa a ko da yaushe ka ga guri kaman inda mashina suke fakawa, to za ka samu suna da shugabanninsu suna da tsarinsu, suna da yadda suke abin su. Wani lokutan za ka ga mutane suna zuwa wannan gurin hawa mashin. A tsarinsu kaman yadda muke gani, yana nufin cewan kowa in ya zo yan shi ne na ɗaya, akwai na biyu, akwai na uku, wato in fasinja ya zo za a gwada masa na wane za ka hau, saboda suna da tsarinsu. Mashin sukan yi haka ne mafi akasari saboda da akan su je su yi ta yawo su dawo su sha mai babu fasinjoji gara su zo su taru a guri ɗaya musamman yadda mutane ko yadda fasinjoji suke yawan zuwa wurin su ɗauke su. Wannan ka ga ya rage musu kashi kuɗin mai, man da za su yi su yi ta zaga gari ba fasinja amma sun zo sun zauna a guri ɗaya fasinja ya zo ya same su. Duk dai lokacin da ka ga mashina sun taru a guri ɗaya suna jiran fasinjoji, to wannan gurin ana kiran wurin faka mashina ko wurin jida wurin da mashin suke fakawa su jira fasinjoji.

A kalmar Hausa wannan yana nufin tasha ko kuma inda motoci suke fakawa, mukan kira shi tasha, wato inda ake zuwa a hau moto a yi tafiye-tafiye. Ko da shike wasu wuraren akan kira inda motoci suke taruwa ba zallan suna taruwa bane don su ɗebi mutane, wani lokacin motoci sukan taru wuri ɗaya don anzo faka su ne don a ajiye su. Wani lokutan kuma mafi akasari a tasha ne ana zuwa a ajiye motoci saboda dalilin a yi tafiye-tafiye, mutane sukan cika wannan wuri saboda wuri ne wanda sukan ɗauki mutane wurare da dama daban-daban. Mutane sukan je irin wannan wurin saboda wuri, su hau abin hawa su je garin da za su je ko su je da za su ahh jahohin da za su je saboda ya fi tsaro. Ya fi a ce ka je hanya ka tare abin hawan da baka sani ba ka hau, amma in ka zo tasha, tasha ita wuri ne wanda an riga da an mata rijista da gwamnati an santa, ta san direbobin ta ta san kowa shiyasa mutane sun fi so suje wannan wuri su hau mota su je tafiye-tafiyensu.

A kalman Hausa wannan yana nufin Sarkin obaramwe onwase, kamar yadda yake a ko wasu yankuna ko a ko wasu jahohi ko a wasu ƙabila suna da yadda suke kiran sarkinsu. A wannan ƙabilar su suna kiran sarkinsu Oba, kaman mu kuma a kal a kalmar mu na Hausa muna kiran Sarki wato Sarki kenan, shugabanmu na na wanda yake naɗa rawani wato Sarki. Sarki shi ne wanda muke kiran shi a ɗabi'unmu watan na ko nak na na gargajiya ko na ɗabi'anmu na kayan gargajiya yake yake shugabantan mu na wannan al'adan mu, ma'ana shugabanmu na al'adunmu. Sarki yana da 'yancin ya faɗa ma mutanen gari abin da ya kamata su yi da abun da bai kamata su yi ba. Mutane sukan girmama shi musamman sabida da shi shugaba ne wanda ya fito daga cikin al'adunmu da addinan mu. To a lokacin da ma ai babu gwamnati, a lokacin da ma an fi amfani da sarki, su suke yanke hukunci su suke yin komai suna da wurin kulle mutane, in ka yi laifi za a rufe ka, kuma mutane sun fi jin maganarsa akan kowanne. Mutane ne wanda a tarihi wanda ana ma suna da girma sosai ana girma masu.

Injin ɗin manja, ko kuma inda ake sarrafa manja. Kaman yadda muke gani, mutane ne suna sarrafa ko suna yin manja, shi wannan guri sun ƙure ne a wurin sarrafa manja. Kuma mene ne manja? Manja abu ne wanda ake yi a yi abinci da shi, a sarrafa shi ta yin abinci, ana amfani da wannan manja sosai wurin yin abinci da shi. Mutane sukan yi amfani da manja sosai saboda yana gyara musu abinci, to amma ba a taɓa tunanin ya ake yi a yi wannan manja ba. To wannan wuri ne ko inji ne da ake yin amfani da shi a sarrafa shi a gyara shi a sa shi a jarkuna kuma a zo ana saida su. Mutane ne sun ƙure a aikin su, sun san yadda suke sarrafa abu su sarrafa shi yadda ya kamata kuma su gyara shi yadda ya kamata, musamman ta ta kudun ƙasa na na Nijeriya su suka fi yin wannan abu, sun fi sarrafa kuma sun fi yin injina na yin wannan manja, amma kuma an fi amfani da shi a ta arewacin Nijeriya. Wato manja kenan, ko injin ɗin yin manja.

A kalmar Hausa, wannan yana nufin daɗaɗɗen gidan laka, wato gidan da ya jima kenan. Kamar yanda muka sani ne a da can ko a da lokacin mutanen da duk gidajen su sukan yi amfani da shi ne da laka, ba kamar yanzu ba da ake amfani da block. Wato mutanen da sukan yi amfani ne da laka, kuma sukan iya sarrafa gida da hannayensu ba tare da amfani da wani na’ura ko wani abu injin ba, sukan yi amfani da hannunsu ne su gina gidansu, wato wannan gidan mukan kira shi gidan laka. Ko da shike har a yanzun ma akwai gidaje da ake yinsu da wannan lakan, kuma shi wannan gida gida ne wanda in an ƙera shi yana jimawa sosai da sosai. Wannan gida har yanzu in ka je ƙauyuka za ka ga gidajen ana yin shi sosai, kuma da shi suke zama da shi aciki suke rayuwa. Gidan laka dai ya kasance a ƙauyuka yafi yawa, amma a mutanen birni basu cika yin wannan abubuwa ba, saboda ana ganin gida ne wanda in ruwa ya yi yawa yakan iya faɗi, ba shi da daɗewa kamar irin na zamani da yanzu ake yi, to mutane sun fi gwammace su yi na zamani akan su yin a gida, su yi na laka. Amma shi na laka, duk inda ka ga gidan laka to daɗaɗɗen gida ne a yanzu.